Ndiwonazve majaya nendombi zvakamira apozvo, zvakamirra apo majaya nendombi, chinyi chakabatwapo chimera ere zvaitei ,mafunde ere pane ,panechaabata, munozvionawo ere akiti, chimera ere zvakadini apapo, aah, kunobviwa kure akiti, kunobviwa kuretu.

Akhiti akhiti akhiti nyika ineyi mwati aipeisiri tohambiswa ngemuchini isisu tichapeisira tohambiswa ngemuchina ngekuti ye antu acho aamiri kugadzira zviinyi zvaanogadzirazvo ,zvaanogadzirazvo zvakangei.

"Iya mwabira wani! Mwabira wani! Dzirisei ndaramo? Haiwa tinobonga, tinobonga! Ndidzo ntombi dzo dzinobva kuchikora, eya mani ntombi dzobva kuzvikorayo kofunda abereki tizorya makeke, aaaah!"